Iyo uri umwana kw'ishure kandi ukaba ukina umukino w'umupira w'amaguru canke w'amaboko, ugakinira ishure ryawe rigatsinda canke naho ritotsinda, ishure rirakumenya rikakurihira ivyankenerwa vyose.

Ndakunda urukino rw'amaboko .kuko ari urukino rwiza rukinirwo ahantu heza hatari ibyondo canke hatari Vyatsi aba rukina ntibacafura n'aho babirakuya.

Amashuri matomato, n'amashuri ya kaminuza ntaba yubatswe mu buryo bumwe n'ibikoresho ntibiba ari bimwe kuko rimwe riba ry’igamwo abana irindi rikaba ry’igamwo abantu bakuze rero iryo ry’abakuze baraheza bakarigira ryiza cane.

Tewe burya kugira mpitemwo ishuri nzojanako umwana wanje ndafate umwanya nkaritembera nkarigenzura ibirigize gushika kutuzu twa sugumwe nkaraba ko aritwiza twera dusa neza dukorerwa suku kugira ngo ndamurinde ibirwara biva kwisukura iki.

Mw'ishure hamahariho akameza kumwigisha n'agatebe k'iwe. Ishure n'aho ryobura ivyankenegwa ntirishobora kubura agatebe n'akameza k'umwigisha yandikirako.

Naho kenshi usanga hari ingwa z'amabara atandukanye, ariko burya ingwa yera niyo usanga ikoreshwa kenshi ni co gituma muno musi baduhaye ingwa bera nyinshi ngo aba ari zo dukoresha.

Kubera kw'ishuri wacu hamaze kuboneka abana batari bake bakunda urukino rw'umupira w'amaguru bahavuye batwubakira ikibuga ciza cane c'umukino w'umupira w'amaguru baduha n'aho abarorerezi bo kwicara munsi y'ibiti aho hantu ni heza cane.

Umwana wanje buname yiyemeje kwiga ibiharuro none namuguriye ibikoresho vyose yasavye bizomufasha harimwo agacamurongo ikaramu y'igiti n'izindi ikaramu z'amabara atandukanye n'agafutisho ndetse hari n'akandi gakoresho kabafasha kugwiza ibiharuro kubigabura kubiteranya no kubikuramo.

Amashure y'intango ni amashure yitabwaho cane n' amashure abigisha bategereza kuba bafise isuku, kandi n'aho abana bicara, naho bigira akabafise isuku uko abana bato barya ivyo babonye vyose bashobora kurwara indwara.

Abanyashuri biga ibiharuro canecane abo muriri kaminuza barakunze kuba bafise agakoresho ko guharura ibiharuro bidashobora guharurwa no mutwe ako gakoresho ninkenerwa kwose kuri bo.

Kenshi mu karuhuko abanyeshure usanga baca bafata ibihe vyo gutembera cange bamwe bakanayerera abandi bakaramutsa imiryango ariko Ciza yamye ari umwana mu buruhuko afata umwanya gasomo ibitabo kandi akiga vy'ukuri.

Ishure ryacu, ryubatse mu buryo bw'igorofa, rigeretse kabiri; mu kibuga c'urukino, rw'umupira w'amaboko, abana bo mu mwaka w'icumi, nibo bariko baragira imyimenyerezo, binonora imitsi.

Kw'ishure ryisumbuye ry'abafaransa hariho ahantu hagenewe gusomera ibitabo canke gutora ibitabo aba hari ibitabo vyinshi kandi vyiza gose bifise ikimazi.

Kwandika neza si ivya bose. Mw'ishure hama havamwo abana bake, babiri canke batatu bandika neza. Ari naco gituma aribo wasanga kenshi bandika ku kibaho kandi mwarimu haheze nk'ukwezi akabaha agafanta.

Iyo uriko urigisha abana bato cane ukabigisha indome ukwiye no kuca ubacapira ukabaha n'akarorero kamwe kamwe k'ijambo ririmwo iyo ndome wabigishije niho biheza bikaborohera.

Naho umwana yoba ari umuguruguru gute canke agorana canke adakunda kugendera ku rutonde rw'abandi iyo abaye umukinyi w'umupira w'amaguru ategerezwa kugendera ku rutonde kuko uwo mukino bawukinira ku rutonde rwinshi.

Hariho amashure amwamwe usanga yigamo abanyeshure benshi cane intebe ari nkeya gose ugasanga kuntebe imwe bicara nk'abana bane, canke barenga buco abana ugasanga biga batorohewe.

Ahabikwa impapuro n'ibitabo vyo kw'ishuri hamaze kuba hato uko umwaka ugenda haba hato, kuko ibipapuro vyakoreshejwe, kandi bidakwiye gutakara biguma ivyiyongera biba vyinshi umwaka ku mwaka ni ivyiza yuko batwongera ubundi buba ati.

barakunze kuvuga ngo abantu b'ubwenge n'abasomyi b'ibitabo kandi ngo muntu ushatse kumuhisha ukuri kw'ibintu uguhisha mu bitabo kuko benshi badakunda kubisoma ariko abasomyi n'abanyabwenge

Kera nkiri mumashure matomato barakunda kutubwira gusoma ibitabo ariko nkavyirengagiza abandi nkabona babisoma kandi bakabikunda hageze ko ndangiza amashure vyarangoye cane kuko sinamenya ingene bandika igitabo.

Ahantu higira abana b'imicuko hagomba kuba hari ibintu vyinshi kandi vy'amabara menshi atandukanye, ndetse bakagera naho bicara bariko barakina udukino dutandukanye, kugira ngo ntibarambirwe.

Umukozi wanje araciye ubwenge, n'aho atahejeje amashuri, ariko arazi gusoma no kwandika ,k'uburyo iyo ndamutumye gusuma, agenda yandika kimwe kimwe namutumye, kugira ngo ntaze gushika, mw'isoko ngo avyibagire.

kw'ishure ry'abana b'imicuko bari musi y'imyaka itanu, babategurira aho gukinira ibintu bitandukanye kugira ngo bibarinde kurambigwa, ariko iyo mikino yose iba ari iyibigisha ikintu kandi ibungura ubwenge.

ku mashure ahabikwa ibitabo hakunze kuba hari intebe nutumeza kugira ngw’abanyeshuri bariko barasoma boroherwe hanyuma kandi banashatse kuganira canke kuvugana kuri ico gitabo naho nyene biborohere

Kw' ishuri iwacu baguma batuzanira ibitabo ngo dusome, emwe iyo udaciye ubwenge ni umwete muke uba wabigizemwo, nayo ubundi bo bigora bakatuzanira ibitabo, ndetse bagakora no mw'ijoro amatara akaguma yaka, kugira ngo ntihagire uwuvyitwaza no mw'ijoro ushaka ukaza ugasoma.

Mu guhitiramwo ishure umwana wanje w'umucuko burya na ravye vyinshi na ravyo ishure rifise ibikinisho vyinshi risize ku mpome ibara ry'umuhondo rifise n'udutebe duto tw'abana bangana nawe; nawe iyatashe ashika ambwira ivyo bize nanje nkanezerwa.

Mu mashure y'uburaro baba bafise aho abana bafungurira hategerezwa kuba hasa neza; mu kanya barashika bafungure bahejeje kubategurira vyo mwijoro amatara yaka neza hejuru hari n'utuntu tujejwe kubaha umuyaga kugira ngo ntibicwe n'ubushuhe.

Umwambaro wo gukina umupira w'amaboko wama ari umwambaro mwiza cane ariko uragoye gutandukanya n'umwambaro w'umupira w'amaguru iyo utari umuntu abimenyere afite kubimenya.

Ikarashishi, ni ikintu abanyeshure bakunda cane; ni umwanya abanyeshuri ubanezera; ariko, Ciza, ntiyawukunda, kubera, ibiro vyinshi, yari afise; yavuga ko, bimugora gukina, bimugora, no kwiterura.

Kugira ntore ishuri nzojana kw'umwana wanje ndaba ibintu vyinshi gushika kw'isuku ryo mutuzu twa sukumwe nkaraba ko bahasukura, ndetse hari, naho bahejeje kwihagarika bakaraba ni amazi meza n'isabuni.

Mw'ishure wacu hageze ivyo kwiga ubuhinga bw'ituma tumanako amakuru wasanga umunyeshure wese aba afise igikoresho ciwe akoresha nta watira uwundi ntanuwakoresha icuwundi.

Karoli na Fabiano bize ibijanye n'umuyagankuba none umwigisha yabahaye ikibazo bariko baragerageza ku gikora ivyuma bariko barakoresha biri ku duti twabajwe neza babishizeko.

Kw'ishuri wacu hari uruhande abahungu bihereramwo hari n'ubwogero; aho hantu hasa neza kuko bafise umukozi yama ahasukura umwanya ku mwanya kugira ngo abarinde indwara ziva kw'isuku rike.

Mwigisha acunga ibitabo iyi usanze adahari utegereza kubanza kumurindira imbere yuko utori igitabo. Uko ategerezwa ku kwereka ingene ubutobo rigitabo n'ingene za kukisubizayo kandi akakwandika n'amazina.

Abigisha ntibigisha mu buryo bumwe hariho abigisha bigisha mubundi buryo bwabo bakeba ngombwa y'uko ivyo babari ko barigisha bavyerekana mu buryo bwa kijambere kugirango abana babibona neza.

Uyu wari, umunsi wa mbere, kw’ishuri iwacu, twize ibijanye, na mudasobwa; none, bahereye mu kutubwira, ibigize mudasobwa, bigiye bitandukanye, ko ari vyo dukwiye, kubanza kumenya, imbere y'ibindi vyose.

Ahantu hari ututuzu twasugumwe dusa nabi ducafuye, igihome gisize ibara ry'umuhondo imiryango isize ibara ry'ubururu aho hantu sinshobora kuhajana umwana wanje ngo ahige kuko yohava ahandurira indwara.

Ibikoresho bikunda gukenerwa iyo umunyeshure agomba acape birazwi kandi ntushobora kuvangamwo ikindi gikoresho ni ibikoresho umunyeshure wese imbere uko atangura ishure atekereza kubanza kugura.

Mamwe nkunda amashuri afise uburaro, kuko uwa sagara amashuri abana biga neza ata kibasi amaza, ariko ukwera amagara make yanje ntibigeze banyemerera guhiga nari guca ngwara gusumba.

Mu bikoresho abubatsi b'amazu bakwiye kuba bafise inkofero zikingira imitwe zikwiye kuba zirimwo kugira ngo bishitse bariko barubaka bakava hejuru bakarwa bakingire imitwe ntigire ico iba izo nkofero kenshi ziba zifise ibara ryera

Jewe ahantu hatari isuku umutuzu twa si ugumwe sinshobora kuhajana umwana wanje ngo ahige, kuko yohava ahandurira ingwara.

Kaminuza twiga ko abayubatse bakoze ibyo bazi kuko igeretse kabiri badusigaye n'ahantu tusa turicara mugihe mwishuri haturambiye tukicara turuhura mu mutwe hasi hasa neza hasize amabara yera nay' icatsi kibisi iryo shure.

Ahantu hari intsinga z'umuyagankuba ziba zikwiye gukoreshwa kure y'abana kugira ngo twirinde amasanganya yose yova ku muyagankuba.

Ikigo c'ishure gifis' ibombo bavomamw' amazi' mumbavu z' ishure kuruhome gubakishij' amatafar' ahiye, niho bashiz' ibombo hafi nah' abanyeshure bigira bikoroha ko bakur' amazi hafi, iyo bagiz' akanyota baca bacaho bakanyw'amazi, nibyiza ko hab' amazi ku mashure kugira ng' abanyeshure ntibicwe n'inyota, kandi habe n' isuku rikwiye, imbere yayo har' ivyatsi n' ibiti bitotahaye hari n'ikibuga c' umunseny' uvanze n' utubuye dutoduto.

Hakubogira akazu kasugwumwe k'ikizungu canke ka kino gihe wopfum'ubona akazu kasugumwe ka kera k'ikirundi kuko ubuzu bwasugmwe bw'ubu iyo habaye ikibazo canke ibura ry'amazi buca bwononekara.

Iyo umuntu ariko araraba ibicu abona umengo biri hafi aduze n'ingazi yobikorako, ariko utari mu ndege ntushobora gushika mu bicu kubera ibicu biri hejuru cane, aho tudashika.

Umwana iyamenyerejwe urukino rw'umupira w'amaboko akiri mutoya ,biroroha cane iyo akuze. Yisanga ari muri babandi bakinira amashure kandi bakageraho batera imbere cane murivyo.

Ndakunda cane umukino w'amaboko. Ni umukino usukuye, usa neza. Baba bambaye imyambaro myiza kandi itandukanye. Bakinira ahantu heza kandi hasa neza cane ; nta vyondo nta n'ivyatsi nta n'imisenyi iba ihari.

Iyo umuntu avuye mu kazu ka surwumwe ategerezwa gukaraba n'amazi meza n',isabuni. Nubwo hariho bamwe batabikora, nuko batazi ko har'ingwara zanduruka ku mwanda. Ku mashure hategerezwa kubaho amazi meza n'isabuni.

Aho ha mbere abahungu ni bo bakunda ikarashishi ariko uyu munsi n'abakobwa basigaye bakunda ikarashishi abakobwa barashoboye gukora ivy' abahungu bakora kandi n'abahungu barashoboye gukora ivy'abakobwa bakora.

Umukino w'umupira w'amaboko n’umukino ukunzwe cane n'ugwaruka ni na co gituma amashure menshi y'uburaro, abafise ikibanza yagenewe kukiniramwo uwo mukino ni naco gituma abanyeshure benshi, biga mu mashure y'uburaro bazi kuwukina.

Umukino w'umupira w'amaboko nitumenyereye kubonamwo abantu bagufi bawukina kuko usaba kuba uri muremure kandi ushoboye gusimba cane ariko Kagabo yaravyiyahuriyeko kubera ko abikunda naho ari mugufi.

Ubuzu bwasugumwe ku mashuri bwari bukwiye kuba butandukanye ak'abahungu kakaja ukwako n'akabakobwa kakaja ukwako kugira ngo abahungu n'abakobwa ntihagira bamwe bahava bikika mu kiza bagakora amakosa.

Utuzu twa surwumwe dukwiye gufatwa neza kandi tugatandukanywa ak'abahungu ntikaje hafi y'ak'abakobwa kuko abana bakiri bato bashobora gusanga baguye mu zindi ngeso mbi.

Akazu ka sugumwe. Ikibanza co gukorera isuku ryinshi, kuko bamwe bamwe bahandurira indwara nyinshi. Ikibanza gikwiye kwama kirimwo amazi, udupapuro two kwihanaguza n'ibindi n'ibindi.

Ikarashishi si ikintu abakobwa benshi bakunda. Ni co gituma kw'isomero, usanga abahungu ari bo babikora bonyene, abakobwa benshi bavuga ngo biraruhisha, ngo buke bavyuka bavunaguritse.

Kenshi kwisaha yicenda yumuhingamo ,harakunze kwibonekeza umuco urasa cane, umuco utewe nizuba ,izuba riba ryibonekeje hanze uwo muco uba Ari mwinshi Kandi ushobora guteza ikibazo camaso.

Abanyeshure benshi barakunze kwibagira ibikoresho vyabo mu mashure kuko baba batashe biruka bamwe baba bashonje abandi baba barushe igihe cose abavyeyi babibukije niho bibuka yuko amasakoshi bayibagiriye ku mashure.

Hari utuzu twa surwumwe tumwe tumwe usanga dusa nabi cane tutagira amazi. Ni kuberako benshi batavyitwaririka, kuzana amazi mu tuzu twa surwumwe. Amazi ni ubuzima , kandi akenerwwa hose.

Mwari mu gasongo ntakunda abanyeshure bumviriza gusa batabaza ibibazo, kuko abona ko ari ikimenyetso c'uko utari kuratahura canke utari kurumviriza neza.

Abanyeshure bari mu gisata c'ubuvuzi n'abanyeshuri biga ibintu bikomeye cane kandi bihambaye aho bakunze gukorera n'ibikoresho bakoresha niibintu byo kuyirinda cane kubera ko bishwa kugukoroka ko ugasha.

Mwigisha wacu doricimpa ntako atagira kuva aho yatwigishirije yandika kurubaho uyu munsi yashimye ko tubishira mu ngiro ivyo amazini si atwigisha yazanye n'ibikoresho none agenda arasigurira omwumwe kuko bijanye n'ubushakashatsi.

Abanyeshure bize ibijanye n'ubushakashatsi bw'imiti bari bagiye mu cumba cagenewe ubushakashatsi kugira ngo bige uko botora marariya udukoresho twose dukenewe baradufise haba imashini cangwa utundi bashiramo amaraso

Ibipapuro canke ivyangombwa vy'umunyeshure kugira ngo bibikike neza, birasaba kuba bifise utuntu tumeze nk'udusakoshi bijamwo. Atar'ivyo, birononekara kandi bikamera nabi.

Ubusuma bwareze rero reta irasaba yuko umuntu wese yokwitwararika kubika neza ibikoresho vyiwe, yaba mu kazi, ku mashure, canke mu ngo zacu.

Nivyiza rimwe na rimwe kwitonda imbere yuko dukorako ibintu bimwe bimwe, kuko har' ivyo usanga bishobora guturira amaboko y'umuntu, cank' ugasanga biraturiye ikibanza umuntu ahagazemwo.

Ibibanza vyagenewe kwigiramwo abanyeshuri ivy'ubuhinga, bitegerezwa kuba bisukuye bisa neza. Imbere y'uko abanyeshuri biga, babanza kuhazindukira bakahakora neza kugira ngo ntihagire ikibabuza kwiga hatekanya.

Ishure ryubatswe ikarusi n'umuzungu ryari ishure ryiza n'ukuri ry'akarorero kandi ryigamwo abana bafise amanota ari haruguru gatoya ku bandi ishure ry'akarorero bigishwa n'abanyamahanga.

Hariho amashuri mwamwe atemera yuko abanyeshuri bitwikira ariko kw'ishuri iwacu umwe wese n'ibyo yizera barareka umunyeshuri wese agakora ico yumva yiyumvamo.

Ishuri ryiza cane ibikoresho bibikwa neza cane, hari ububati bwinshi, kandi kimwe cose gifise aho kibikwa, yubatswe mu buryo bwa kijambere n'amatafari ahiye kandi ni ryiza gose.

Agace gato gasambutse ku nzu, si ako gufata mininerwe. Kuko Ako nyene gatoya ariko kagura aho hantu, hakabandanya habomagurika. Ni vyiza rero ukibona yuko habomotse, kuzana umufundi agasubira akahubaka neza.

Udutabo dutanu tw'amabara atandukanye kamwe k'ubururu akirabura agatukura n'utundi twayandi mabara, nivyo vyategekanijwe abana batanu ba mbere nk'agashimwe mugire umwete rero namwe muzoronkemwo.

Ukimara gucomeka intsinga z'umuyaga nkuba ugomba kwirinda aho hantu ntihabe amazi canke abana bohakubaganira ngo batere ikibazo.

Ahabikwa ibitabo abanyeshure bakunze gusoma hakunda kuba hari umwarimu umwe aguma acunga abo banyeshure kandi yakire ibitabo ivyajanywe n'ibigarutse vyose akabiraba ko bimeze neza.

Uvyiga gusoma ibitabo, kandi umwana wese akwiye guhimirizwa gutangura gusoma ibitabo guhera ku myaka yibwe agasoma bijo ivyoroheje akuze agasoma ibihanitse ibirimwo ubwe ngenge.

Mw’isomero iwacu, imisi yose kumus’ugira gatanu, umwana wese ategerezwa gutahan’igitabo akagisoma, akagisoma neza kugirango kumusi wambere agarutse asangiz’abanyeshure bose ivyo yasomye.

Kw'ishuri rito riri mu Kamesa, har' ikibanza cagenewe kubikamw 'ibitabo, ivyabigisha bakoresha, n'ivy'abanyeshuri bakoresha, nibibari bikeya bibari vyinshi kuko bakenera ibitabo bikwiriye.

Aho murongozi mukuru w'ishure ryacu ,yakirira abantu harasa neza cane harimo ibintu vyinshi vyosamaza umuntu afise ibitabo vyinshi kandi vyingira akamaro ku munyeshure wese.

Gusoma ibitabo nivyiza .Bituma abana bacubwenge kandi bakamenya ibintu n'ibindi n'ubwo bamwe bamwe bavyanka bakagira ubunebwe kubera ibitabo bibari binini nivyiza kubagobera kuko bifise ikimazi kinini cane.

Nabwiye wa muzamu, akora kw'ishure, aho nigisha abana bato, nti: "simba aho hanze, ungurire ikaramu z'ibiti, nihere abanyeshure"; none arazizanye.

Umwana wanje ari kw'ishuri arik arakina n'abandi bana bari mu mwanya wo kuruhuka iminota cumi n'itanu bamwe bari ku ruvuma abandi bari mu kibuga ndetse hari n'ibiti birebire ku ruhande vy'amashami maremare cane ikirere kirimwo amabara y'ubururu na yera.

Kw'ishure aho najanye umwana wanje agicuka barabigisha indome ndetse n'amabara atandukanye emwe atangura muwambere azi ibitari bike.

Ico nkundira ishuri natwaye ko umwana wanje ngo yigeko .Hari ikibuga kinini bakiniramo gishashemwo utwatsi ku buryo baguye hasi batababara. Hakabaho n'uruvuma bakina iyo bari mu mwanya wo kuruhuka.

Ntushobora kuguruza ishure ritoya ryigishe abana bafise nk'imyaka ibiri canke umwe ngo uheze ureke kugura ibikinisho vyabo kuko badashora kuguma biga gusa, barakenara umwanya wo gukina no kuruhuka.

Ishure ryiza y'intango ,rifise intebe nziza ,cane, n'imeza nziza cane ,zisize uturangi twiza, cane cane akarangi kera ,asaneza hafise n'isuku.

Stela matutina ni ishuri rya kera cane yize ko abami yize ko abategetsi yize ko abatwara igihugu cacu n'ishuri ryiza, kandi ifise amateka ameza.

Ishuri ryacu ryubatse neza rifise imiryango isizibara gera uruzitiro rw'utwuma dusize ibara ry'ubururu, umuvyeyi wanje yaramaze kunshikana kw'ishuri kugira ngo sinshike ndushe ashobore kwiga neza, hari ni igiti twugamamwo izuba.

Kabura na kagabo n' abana bakunda gusigara mu ishuri abandi batashe bagasigara baridagadura bagira utugenegene batamba mu ishuri ririmwo intebe abana bicarako iki baho kirabura amadirisha iyo shure akaba asize ibara ry'ubururu.

Ibarabara rinini ricako imidugu myinshi hirya yaho hari utwatsi dushashe neza hasi n'ibiti birebire vy'urwatsi rubisi hari n'amashure yubakishijwe n'amatafari ahiye asakajwe n'amabati atukura abanyeshure bariko baraja kw'ishure.

Za karamu mirong’irindwi na zibiri z'ibiti zabonetse ziri mu gacupa gafise amabara agiye atandukanye ,i ryera ,i ryirabura ,iritukura n'iry'umuhondo umwana wese bamushikirize ikaramu y'igiti imw’ imwe kugira ngo dushobore kunyarutsa gucapa.

Tukiri mu mashuri mato mato ishuri twigako ku musaga ; abigisha babo ntibakunda yuko umunyeshure no mu mwanya wo kuruhuka asohora intebe kuko kenshi twosanga izo ntebe zononekaye.

Rimwe na rimwe turi ku mashuri canke turi kuruhuka, canke turi m'umwanya wo kuruhuka, twarakunda kubona abantu baje gusuzuma ishure bambaye umwambaro usa. Kenshi baba ari abagabo ugasanga abagore muri bo ni bake.

Udutebe n'utumeza tw'abana bato bari hagati y'imyaka itatu n'imyaka itanu batanguye mu mashure mato mato tuba rutumeza duto n'udutebe duto tungana na bonyene.

Iyo umunyeshuri ariko aracapa hanyuma agaheza akisanga yacafye ivyo atarakeneye canke yacafye ibintu bitari vyiza, araheza agafuta afutishije utuntu bafutisha, utwo tuntu kenshi nta munyeshuri abawo atadufise.

Igihome gisa n'umuhondo kimaditse ko impapuro zera zanditseko ibintu abanyeshuri biriwe bariga, umwigisha acabimadika ko kugira ngo bagume bavyiyibutsa.

Nizigiyimana aje atambaye umwambaro w'ishuri avuga ko wanyagiwe yari yawumeshe ariko utaraye wumye yemwe ivyo abigisha abaza kumukoda ntavyonzi.

Kw'ishure aho umwana wanje yiga, ubuzu bwa sugumwe bwaho bufise imiryango isa n'icatsi kibisi, n'ikigega kinini c'amazi, nayo mutama abafasha kuhakora isuku yambaye isarubete y'ubururu.

Keshi amashure afise uburaro akwiye no kuba afise ikigega c'amazi kugirango abana ntibicwe n'umwanda baronke amazi yo koga yo ku mesesha ndetse no gukoresha isuku mu vyumba babamwo

Mwigisha wacu kamariza yambaye ibirato vyirabura n'ikanzu y'igitenge n'amarori ariko arandika ku rubahu rwirabura ariko abana bicaye mu kajagari bamwe bariko baraba imbere abandi bicaye ku ruhande.

Amashure y'i Bukirasazi arashaje yubatswe kera, abayobozi nibarabe begeranye uburyo canke basabe imfashanyo basanure izo nyubakwa kuko zirashaje.

Ico nkundira ishuri najanyeko umwana wanje, w'imyaka itanu; ni uko batabigisha gukina n'abandi bana gusa; ariko barabigisha no gusoma ibitabo, kandi ni vyiza cane.

Abavyeyi bose, nivyiza kuraba abana bawe abagenzi bagendana, kuko ashobora kugira abagenzi beza bamuteza imbere, canke bakagira n'abagenzi babi bamusubiza inyuma.

Mu rutuvu iwacu niho nize amashure mato mato n'ubwo ari ruguru hari abigisha bigisha neza cane kandi bavyigiye. Nta munyeshuri n'umwe yabura amanota meza kandi kenshi twaca tuja twese i Bujumbura kubandanya.

Igihe cose mu mwanya w'ibibazo nama niyicarana kandi nkagerageza ntihagire uwombaza nanje ntihagire uwombaza kugira ngo ntidusange twivye mu kibazo cangwe turose amanota atari kuba ayacu.

Amazi mu gisagara ca Bujumbura, n'ikibazo gikomeye cane. Ruguru hoho ntitwobivuga kuko usanga amazi aboneka rimwe mu kwezi, kandi amazi ni bwo buzima, aho atari, biragoye cane.

Mu mashure menshi afise uburaro usanga hariho igikoni batekeramwo ivyokurya vy'abana canke by'abanyeshure ivyo bikoni rero kubera umwotsi w'inkwi usanga vyirabura vyarirabuye cane.

ku ishuri aho umwana wanje yiga ni igorofa igeretse kabiri n'utwuma tumanuka dusa n'ubururu ikirere gisa nkaho umpengo hahava hagwa imvura, hasi hari utwatsi twatanguye kumera birakenewe ko baturandura.

Kw'ishuri iwacu abigisha nabo barafise icumba c'inama canke aho baruhukira mu gihe na twebwe abanyeshuri turi mu karuhuko turiko turakina, muri ico cumba rero usanga hamanitse ibipapuro vyerekana uko abigisha baza kugenda barakurikirana n'ivyigwa baja gutanga.

Amabara atandukanye arimwo ay'ubururu, ayera, ayatukura n'ayurwatsi rubisi n'amabara abanyeshure bakwiye kwiga cane cane mu mashure y'intango.

Uyu munsi aho umwana wanje yiga ,bari ku munsi wa nyuma w'ivyigwa, kugira baje mu karuhuko k'indwi zibiri ,rero baje bambaye impuzu zisanzwe, bafise urubanza ngo bidagadure kandi banasangirire hamwe.

Amamodoka meza ayera n'ayirabura, amamodoka ya kera n'ayavuba abanyeshure bahagaze barindiriye kuyajamwo kugirango batembere mu karuhuko.

Imwigisha ariko yigisha abana bato birasabwa yuko ivyo ahejeje kubigisha abicapa akandika n'amajambo avyerekana akabishira ku ruhome kugirango uko binjira bavyiyibutse.

Ishure umwana wanje yigako rirakomeye yubakishijwe amatafari aturiye n'amabati bikomeye ariko imijyango y'ubuzu bwa sugumwe yarashaje namye ndabagi co twokora nk'abavyeyi kugira ngo dusanure ico gikorwa.

Abanyeshure benshi iyo umwigisha ari hanze canye asohotse gato usanga baja kukibaho bakandika ibintu bidafashe bakandika ivyo kwikinira canke bakandika ibintu bidatahuritse kugira ngo ba baragorana.

Amwe mu mategeko atwara canke agenga ishure ryacu, harimwo kwubaha, harimwo kuvugisha ukuri, harimwo kwimenya, harimwo guharira, harimwo gukunda, eka harimwo no kutagirira nabi abandi n'ibindi n'ibindi.

Abanyeshure bacerewe batashitse ku mwanya wo kwinjiriramo ku ishure babagumiza hanze akaja hariinjira umwumwe avuga n'icamucerejE kugira ngo babamenyeretse kandi babigishe urutonde rwo kuzinduka.

Amashuri yo kumutumba iwacu atanguye gusaza imiryango yahora isize irangi ry'ubururu iryo rangi ririko rigenda rihera, ndetse n'ibiyo biri ku madirisha biriko biramenagurika.

Amasaha y'ubuhingamwo kenshi abanyeshure barakunze kugaruka ku ishure bagasubiramwo ivyo bize canga bakabifata ku mutwe ni amasaha yorohereza cane abanyeshure kuko haba hari agacerere n'akayaga.

Kenshi amashure akunze kubakwa n’amashure asakajwe amabati ariko iry'iwacu ririko amatigura icusanga rimwe rimwe igumahicisha utuyawu canke utunyoni.

Kw'ishure iwacu ukihagera ku ruhome ubona igicapo c'umwigisha ariko yigisha abanyeshuri biwe umwe wese yicaye ku ntebe yiwe n'uruhome rwera urubaho nago rwirabura

Iyo umwaka urangiye, abanyeshuri bakotse neza barahabw' ubushimwe imbere yuko baja mu karuhuko kugira ngo bazogaruke mu mwaka wundi bafise intege nyinshi kandi no kugira ngo bakore neza.

Keza yama afise amakaramu meshi cane meshi gose asumba ayo muhira baba bamuguriye ivyo rero vyaratera uruhagarara mu bandi bana mw'ishuri kuko bama bikanga ko yabivye.

Ishure ry'umuntara yangozi aho bita ku masanganzira hariho ishure rimwe mu yandi mashure ritaraheza kubakwa ishure ryubatswe kera rirasaba gusubirwamo kugirango ryubakwe naryo mu buryo bwa kijambere.

Ishure ryo mu ntara ya Muramvya, irateye akamo leta, nuwundi wese yoba yifuza gufasha, cane cane abagwizatunga, bifuza gufasha mu nyubako y'ishure, ko ritarahera kubakwa.

Agatutu ni keza. Iyo izuba ribaye ryinshi, abantu bose birukangira mu gatutu kugira ngo ntibababazwe n'izuba kuko izuba iyo ribaye ryinshi ribabaza umubiri w'umuntu.

Abana bari mu mashuri mato mato y'ibanze, iyo hageze gutaha, ntibapfa kubarekura, barindira ko abavyeyi babo baza kubatora, hama abigisha bakarekura umwumwe bamuha umuvyeyi wiwe.

Kenshi iyo ubonye ibipapuro kibambazi vyanditseko ivyandiko biba bisiguye yuko ivyo vyandiko atari ivyo kwibagiranwa baba bipfuza ko umunyejuru wese arenganye abiraba kandi akavyibuka.

Iyo umuntu acafye ikintu ntashobore kugicapa neza nk'uko bikwiye, asanga ico kintu gitanze insiguro idasa n'iyo kumbure wewe yari yifuje gutanga.

Mu kurondera ishure, nditonda cane nkaraba yuko iryo shure ryateguye ikibanza co gukiniramwo umukino w'umupira w'amaboko, kubera ko ndi umukunzi wawo sinshobora kwiga ahantu badasanzwe bafise ico kibuga.

Iyo ishure rigize abanyeshuri benshi cane, bifise insiguro nziza yuko iryo shure ryigisha neza, abigisha rero baraheza bakaja hamwe bakiga ukuntu bo kubaka bakagura kugira ngo abanyeshuri bose baronke aho biga.

Bimwe mu bituma abanyeshuri bafata ku mutwe ivyigwa harimwo kuvyandika ahantu bama baca kugira ngo babisome kandi bagume bavyibuka; rero mw'ishuri iwacu ivyigwa bimwe bimwe turabimanika kugira ngo tuze turabisoma.

Iyo mwarimu yandika ivyandiko bitomu bito abanyeshure bicara inyuma ntibaheza ngo babone ivyekoarandika ivyo bikaba birimbo bituma abanyeshure benshi barwara canke bagira ikibazo c'amaso.

Bimwe mu bikoresho abigisha bigishirizako abanyeshure, ibikoresho bigaragaza ingene isaha yubatse. ibiharuro biba biri kw'isaha nivyo bisunga mu kubasigurira.

Ugerageje kuraba amavuriro agomba gusa n'amashure mu buryo bwo kubaka bishaka gusa ukuntu basiza amarangi ukuntu aho bantu baca mu nzira mu kayira bomengo na amashure ni uko kenshi amavuriro abo ra ibibuka binini binini.

Abanyeshure bo muri kaminuza n'abanyeshure bakundana cane batavugana ivyishure gusa ariko baganira n'ivyubundi buzima bagahana ivyiyumviro vyo muri kazoza.

Ishure ryiza rigeretse rimwe, risize amarangi abiri atandukanye rimwe rirera irindi riratukura ,iryo shure rifise n'ikibuga kininiya cane kirimw 'imisenyi.

Ntivyoroshe kumesurira mw'isinzi ry'abantu, abanyeshure benshi baba mu mashure afise uburaro, birabagora gusohora uduhuzu tw'imbere ngo batumesere imbere y'abandi, baca bahengera baryamye abandi bagaca barara baramesa.

Abanyeshure bafise imyaka ine canke itatu kubera ko badakunda gukurikira umwigisha usanga baguma bakora mu mashakoshi abigisha baraheze bakabaka abbi mashakoshi bakayashira hejuru aho badashobora gushika.

Ishure ry'umutumba rirashimiye cane reta kugafashanyo k'intebe abanyeshure baronkejwe kuko izo bari bafise zari zaramenaguritse. Baronkejwe intebe nziza cane zikozwe mumbaho no muvyuma.

Iyo mwarimu ahijije gutanga ibitabo ku banyeshure imbere yo kwiga abanza kubabwira umwe wese aduze igitabo ciwe kugira ngo arabi yuko ata we yoba yasimvye mu gihe yariko arabitanga.

Nubwo Leta yafashije amashure menshi gusubiramwo kwubaka, hariho ishure ryo mu Kirundo ritarashikirwa ,abanyeshuri ni benshi cane kand'amashure ni make, rirasaba kugarukirwa.

Ishuri rito ryo mu Kamesa rirasaba ubufasha leta, kuko ridafise aho kubika ibikoreshovy'abanyeshure. Yaba ibitabo vyabo canke amakaye yabo, abanyeshure usanga badafise aho babika udukoresho tumwe tumwe umwigisha akenera.

Ku mashure afise uburaro abanyeshuri benshi baba babayeho nk'abarimuhira baragira ibihe vyo komisura bakanikira mpuzu nuko gusa rimwe rimwe usanga bamwe bivye abandi impuzu zabo.

uyu munsi mwaremu yinjiye avuga ko fata ibipapuro n'amakaramu mukure ikibazo na numwe yaraciteguriye ariko nubwo vyaruko ntivyatuburije kubitora ariho ababitoye bavyivye n'abandi bakoresheje ubwenge bwabo

Igihe cose ntihabura abanyeshuri baza batekeye utwo gufungura, igihe mwarimu asohotse, kandi iyo yinjiye abavunduruye bacisha mw'idisha bakaduta hasi, hanze ivyo bikazana mwanda

Imyango yo mu buryo bwa kija mbere ni iye twugaza ishure ryacu ni imyango ibonerana kugira ngo, ubu ubwodoye wese tumenye uwe ari we hanyuma duheze tweumwugururire mu gihe yobe, ariko aradodora.

Iyo intebe zishaje ni ivyiza kwitonda mu kwicara, kuko hari aho ziryana utunuma, kandi tubabaza birasaba yuko umuntu agiye kwicara agenda buke buke, kandi akaraba neza ko adahava yikomeretsa.

Iyi ishuri ritubatse neza ni habura ingaruka no ku banyeshure, kuko batabura kwicwa n'ivumbi iryo rikabatera ibirwara bimwe bimwe riviza kubaka ishure mu karyubaka neza.

Kera abantu bagiye mu mahanga twarabura uko tubavugisha tukabarungikira udukete na bo bakadusubiza, ariko uyu musi ubuhinga bwaraje na muntu n'umwe yoja mu mahanga ngo tureke kumuvugisha.

bumwe mu buhinga abubatsi bakoresha mu kubaka mazu harimwo gutanga udutoboro ducamwo akayaga kugira ngo umuntu ari munzu aronke akayaga mu gihe habahashusha

Minani na Kabura bamye bafise urukundo n'ubumwe. Igihe cose wasanga bari kumwe, bariko baraganira. Hageze gukora ibikorwa, naho barajana. Igihe batangura ishure naho, no mu vyigwa baba bari kumwe.

Mu gitondo kare, twese duhurira mu kibuga kw'ishure, tukaduza ibendera ry'igihugu tukaririmba indirimbo y'igihugu Burundi bwacu Burundi buhire, eka ni igihugu ciza, igihugu c'amata n'ubuki.

Mu ntara ya Kirundo, abanyeshure bose ntibaronka umwambaro kuko hariho abavyeyi bataronka uburyo bwo kugura imyambaro y'abana yo kw'ishure. Gutyo ugasanga hariho n'abataronse ibirato, usanga batonda kw'ishure bambaye ikandambiri.

Abanyeshure bacu kugira batahure urundi rurimi rutari ikirundi bisaba ko tubibacapira tunabishira kugipapuro kandi tukabimanika kugira ngo igihe cose binjiye basome kandi bibuke ivyo bigishijwe

Ntivyoroshe gukubura mu kibuga cose abandi banyeshuri batashe, muri abanyeshuri batanu gusa. Twari twaje kugira imyimenyerezo hanyuma mwarimu atubonye aca adufatiraho aravuga ati: "ntimuvaho mudakoze isuku".

Si amashuru yuse asakajwe amabati hari yo amwamwe asakajwe amatigura ni co gituma twosaba reta gufata amashuru amwamwe bagasubira bakayubaka mu buryo bwa kija mbere.

Kumusi mukuru wahariwe abakozi numunsi udasazwe nigihugu cacu giha agaciro cane abanyeshure ntibatonda kumashure abakozi ntibatonda kubuzi baba bariko barawuhimbaza numunyeshure asamara ntabimenye iyo agiye kwishure asanga hugaye hariko amagufuri

Ishuri ryose rikweye kugira ibendera ry'igihugu ariko iwacu turarikurako ubu tukarisubizako bukeye kuko twasanze hari abasuma biyerereza ijoro.

Ikirasi cacu ntikigira umwango eka ntikigira n'amadirisha ivyo bikaba biduhungabanya nk'abanyeshuri iyo turiko turakurikira umwigisha dusanga twasamaye tuguma turaba hanze.

Ibendera ry'igihugu cacu ni ryiza kandi rirabereye. Igihe cose mu gitondo abanyeshure bashitse kw' ishure baregerana bakaririmba indirimbo y'igihugu, kandi bakabikora iminsi yose.

Igihe cose kw' ishure, hama hariho umwana baza gutora n' ingendeshwa, hanyuma uwo mwana agasabira abandi kujana nawe. Ni vyiza cane kugira mugenzi nk' uyo akwibuka mu bihe nkivyo.

Aho hambere mu buruhuko naraduga ruguru kuraba nyogukuru na sogukuru ariko iyo hageze kuvoma ni ukuri ntavyo nashobora kubera ko hari umusozi uduga cane ntari gushobora kuhaduga n'ikoreye amazi.

ku gatumba iwacu iterambere yaraje, baduciriye amabarabara manini kandi yagutse imiduga ishobora gucamwo atakibazo. Ariko nubwo batarashiraho n'ibindi n'ibindi bikenerwa, nukuri turashima uko leta yabikotse.

sa mashure yose abafise ibendera ry'igihugu hari amashuri mwamwe abarifise n'ayandi batararironka ariko ibendera ry'igihugu n'ingombwa kuberako abanyeshuri bategerezwa kubanza kurimba indirimbo y'igihugu imbere yuko baja mu mashuri

iyo ivyatsi bibaye vyinshi bigaragaza isuku rike kuko bimera nk'ishamba iyo bihuriranye hari biti hoho ucumengo ni ishamba nta muntu numwe yohaca kuko haba hari umwanda

Padiri wacu Mutankana iyo hageze kwakira abantu, abakirana akamwemwe kenshi, n'akanyamuneza. Nico gituma abantu benshi usanga bamurindiriye kugira ngo birege.

Iyo mu ishure hashushe cane kandi umwigisha yahaye ivyo bimura abanyeshure arahetse agasohoka hanze akafata akaya kagatoya akahetze agasubira mu ishure kugira ngo ntihagire abanyeshure nabo bacabifuza gukora nk'uko mwarimu yakoze.

Inyuma yo gutereyegeregere abagishee b'umuravya bararonkejwe intebe nziza zikoze nwo mbaho no mu vyuma bari bafise intebe zipfunaguritse, kandi zitaburohereza bicaye bariko bariga.

Ishuri ryiza rifise intebe nyinshi zikozwe mucuma no mumbaho. Umunyeshuri wese ategerezwa kwicarana n'uwundi kugira ngo bahakwigwe kandi bose bicara neza.

Igikino c'umupira w'amaboko ni igikino gikunzwe cane. Igihe cose baza gukina ico gikino, haza abantu benshi biteguye kuraba umukino, hakaza n'abandi biteguye gufata amashusho.

Ishuri ryiza risize irangi ryera, hari amatara hasi hari isima itukura hari intebe nyinshi n'abanyeshuri nabo ni benshi ariko nubwo biruko intebe yose yicarako abanyeshuri babiri.

Amashure menshi maze gucako nabonye hagati mukibuga haba har'ibiti kandi ibiti vyiza bininiya kugirango abanyeshure bakeneye gusama akayaga bakeneye no kuruhuka bicara musi y'icogiti kandi bakanezerwa.

Ishure ryiza cane ryubatse mu buryo bwa kijambere, risize n'amarangi menshi, binezereza abana bato bagasamara. Harimo ayera, ayatukura, n'ayandi, n'ayandi.

Igihe cose, mw'ishure ntihabura umunyeshure, yama afata ingwa akandika ibintu batamubwiye, ariko ahengera mwarimu iyo agira aze agaca abifuta yirukanga, kugira ngo ntamuhane.

Ishuri ry'ibanze ryiza cane rigeretse kabiri ririmwo ibendera ry'igihugu cacu c'uburundi hari ibikinisho vyinshi vyo gukina, kuko abana bato bahiga baba bakeneye umwanya wo kuruhuka no gukina.

Intsinga z'amatara, ni ikintu co kwitondako cane. Abana benshi ntibabizi, usanga bariko baragerageza kuzikwega, canke kuzikorako. Ariko uriya muriro uba urimwo, ushobora kubaturira.

Umukino w'umupira w'amaguru ni kintu kinejereje cane kera cakunda abagabo n'abasore ariko uyu munsi abagore n'abakobwa n'abana bose hamwe basigaye bakunda igikino c'umupira w'amaguru.

Nta mwarimu n'umwe atabazi kwandika neza ku kibaho abarimu bose barandika neza ku kibaho ku buryo abanyeshuri bose bashobora kwibweza, kandi bagasoma ivyo mwarimu yanditse.

Amashure ageretse kabiri canke gatatu nayo kwigamwo abantu bafuze kuko abana bato iyo bayizemwo bashobora gutemba canke bakiruka bakagurugura bagasunikana.

Inyabwonko ntiyoroshe. Irasaba ko uyimenyera. Kandi ukayikoresha kenshi. Ni co gituma mw'ishuri iwacu, umwe wese bamuhaye inyabwonko y'iwe, kugira ngo, afate neza mu mutwe, ivyo aba yize.

Mu mwanya wo kuruhura umutwe, abanyeshuri bamwe bamwe barasohoka bakaganira, abandi bagakina ,abandi bagafata akayaga , abandi bagafungura utwo baba batekeye ,kandi bagasabikanya.

iyo wicaye imbere wumviriza neza mwarimu kandi ugategera ibyo avuga ariko rimwe rimwe arakuvundurura iyo wasamaye akakubaza ikibazo ugasanga nu shoboye kucishura

Twamye dutinya guca musi y'igiti nguharengane kuberako kenshi habahicaye abanywarumugi bariko baranywa urumogi kandi bakubonye baca baguhamagara kugirango bakwibe canke bakugirire nabi mubindi.

kwigisha abana bato bari mu mashure y'ibanze sicoroshe na gato bisaba kubandikira ibiharuro mu nyuguti ziboneka kandi zagutse zisomeka kugira ngo baze barasoma kimwe kimwe

Imbere y'uko nshika kw'ishuri iwacu nc’iruhande y'urushengero rwiza cane, rwubatse mu buryo bwa kijambere. Rufise amashugwe menshi, eka rusize n'amarangi menshi kandi meza gose. Abubatsi barwo baragwitondeye.

ishure ryiza ryubatse mu buryo bwiza busa neza bwa kijambere rirasakaye rifise amadirisha asize irangi amwe aruguruye ayandi arugaye

Igihe cose nciye ku mashure nizeko, mu mashure mato mato binyibutsa vyinshi, nibuka ukungene nakunda gukina, nkibuka nukungene rimwe rimwe nasiba kubera ubunebwe, binyibutsa utuntu n'utundi.

Kwigira ahantu hasa neza, hakubuwe, n'intene zihanaguye, ni vyiza gose. Umunyeshure wese arinjira akiga atekaniwe cane, kandi agafata ivyo mwarimu ab'ariko arafata.

Ikibanza abigisha, baba bicayemwo, n'abarongozi b'ishure. Ikibanza ciza, ariko kitarahera kwubakwa. Gisize irangi ryera, kandi handitse ivyandiko biranga ibihakorerwa.

Imyaka yose nize, ibiharuro vyama binkubita ku w'amazi. Kandi sinari jenyene, hariho n'abandi benshi bari bameze nkanje. Muga nubwo vyari uko, naravyiyahurirako, nkavyiga, kandi nkasanga nabitoye.

Kwigish'umwana muto gucapa nivyiza kuk' ubutazi ico azovamwo hari naho yobikunda akaba arivyo azokora kandi bikamutungisha, nivyiza rero kubimwerek'akiri muto.

Ikirasi kirimw’ibikwiye vyose , kigaragazwa n'intebe nini nini kandi zikwiye ,hamwe n'ikibaho imbere n'inyuma kugira ngo ic ‘imbere cuzuye bandike kuc ‘inyuma batarinze guhanagura aba bishaka barabikora ariko ntibib’ari ngombwa.

Abanyeshure benshi iyo bari mu buruhuko ntakindi bakumbura kwishure, benshi bakumbura gukina, bakumbura abagenzi, bakumbura kuba baratere dukuru ntibigera bakumbura ivyigwa canke ngo bakumbure umwigisha.

Ishuri ryo mu Minago, ryari ryubatse nabi ryamaze gusaza rireko rirasubirwamo bakurako amategura basakaza amabati kugira ngo ryubakwe mu buryo bwa kijambere mu buryo bw'uyu munsi.

amwe mu mategeko agize ishure ryacu harimwo kubaha harimwo kwizera harimo kuvugasha ukuri gukora isuku kubaha imana gukunda kubabarira no kutarenganya abandi

Ibiti n'ingirakamaro mu bantu canke aho abantu babaye kuko bizana akayaga ibiti n'ibintu vyo kuzigama si ibintu vyo kuguma duca nibintu byo kurinda tukabivomera bikakubwa neza.

Ni vyiza gutera ibiti hagati mu kibuga c'amashure, kubera ko mu ishure kenshi hashuha cane. Ivyo biti nyene biraheza bigatanga akayaga abanyeshure bakiga badashuhiwe.

Keza ari mu banyeshuri bake cane kw'ishuri wacu babatura n'imodoka, ariko n'umwana mwiza ntiyigera adusiga yacagira umuvyeyi wiwe ko turi kumwe.

Naho ishure nizeko mu mashure yisumbuye rimaze imyaka myishi ariko rifashwe neza kuko haracameze neza amatafari aracakomeye imiryango isa n'ubururu iracasize irangi ndetse n'ibiyo vy'amadirisha biracariko

Ishure ryubatse neza mu buryo bw'i gorofa hari uruhande abana bakineramwo runini, kibuga abana bakineramwo kirimwo utubuye duto duto, iruhande yaro hari igiti kinini casagaraye gifise amababi menshi.

Kubera kw'ishuri iwacu, tumaze gutsinda, ayandi mashuri menshi, mu rukino rw'umupira w'amaguru; baciye batwubakira, ibibuga vy'imipira; umupira w'amaguru, n'ikindi c'umupira w'amaboko; ivyo bikazodutera intege, zo kubandanya dukina.

Maria na marita ni bo abanyeshuri dufise bacaye ubwenge ku ishure gitiriwe umutima mweranda kuko bamwe bashika imbere y'abandi bakabanza gusubiramwo ibyo baraye bigishijwe umunsi uheze.

Uyu musi kw'ishuri iwacu batuzaniye umwigisha mu shasha w'umuzungu ku ruhome hasize ibara ry'ubururu yahamaditse amasanamu atandukanye ariko aratwigisha turinze tugera mw'ijoro akiriko aratwigisha beshi muri twebwe twambaye amasakoshi yirabura.

Imikino yabakobwa keshi haba harimwo kutumvikana, canke guharira, abahungu rero birabatangaza, usanga bariko barabatangarira, babaraba, bumiwe ukuntu, bahakwa nugushwana.

Mu masaha ya cumi na zibiri z'umuhingamo na masaha abantu benshi baba bariko barataha kuko izuba riba ryamaze kurenga bwatanguye kwirabura buba busa nkaho buriko burira.

Iyo abanyeshuri bageze muri wamwanya w'akaruhuko k'iminota cumi n'itanu, n'amwigisha abakwiye kucagenda akaruhuka mu mutwe, agasama akayaga ,kuko na we aba yarushe mu mutwe, agaheza akagaruka ameze neza.

Abana bo kw'ishure vugizo baraye bahejeje amashure y'abo yisumbuye, mu kanyamuneza nta ngere barategura umunsi mukuru bakanezerwa bagatamba none banditse ku ruhome basezera ishuri ryabo ngo vugizo turabonanye.

ishure ryo mu rukaramu nishure rya kera rishaje , eka abanyeshure baho bama bafise ubwoba ko rizohava rikoroka rikagwa hasi .Ariko abigisha barateye akamo reta barindiriye ikizovamwo.

Mwigisha wacu amaze kutwigisha yaciye aduha umwimenyerezo mutoyi dukora none yegeranije amakaye yacu mu kanya aradukosora hama atubwire uko vyagenze.

Umupira abakinyi bakoresha mu gukina urukino rw'umupira w'amaguru uwo mupira uhawe nk'ingabire ishure ryo mu Kamenge ryisumbuye kubera ryatsinze iryo mu Kanyosha.

Hariho amashure yagenewe gutegura abigisha bazokwigisha abandi banyeshuri mu yandi mashure .Ayo mashuri arahambaye cane kuko abo ari kubategura Burundi bwejo.

Iinka z'igitondo mu mwanya wo gufungura abanyeshure bose bahabwa imfungurwa baratonda umurongo bakagenda bakurikirana umwo umwe ata wuca ku wundi.

Uretse ko, kw’ishuri iwacu, ingazi zidugayo, zubakishijwe amabuye, kandi izo ngazi, zikomeye; hirya hari uduti dutotahaye, dusa n'urwatsi rubisi; ariko amashuri yo, ni igorofa, kandi asize ibara ryera.

Ibendera ry'igihugu igihe cose imbere yuko abanyeshure binjira mu ishuri biraduzwa bakaririmba indirimbo y'igihugu kandi abanyeshure bose bategereza kuba bazi indirimbo y'igihugu.

Ishure rya kija mbere ry'ababirigi ni ishure ryatanguye mu giyumbo ikimwe n'amajanosidaaramirango icenda na kabiri iryoshurerekaabarivugwako ari ishure ryigisha, kandi abanyecure bawo abo abaciye ubwenge cane.

Mu rwinjiriro rw'ishure umwana wanje yigako hari igiti gisagaraye gifise amababi menshi, bakagira n'ikibuga kinini bakiniramwo iyo bari mu mwanya w'akaruhuko.

Ishure ryubatswe mu buryo bwa kijambere risize amabara atandukanye rigeretse kabiri, mu kibuga hari aho bakinira umukino w'amaboko, ico kibuga ni kininiya cane eka nukuri kiragutse.

Ikarusi amacure yaho yarononekaye amadirisha n abiyo birimwo usanga kenshi abasuma baza bakagerageza kwiba bakiyumvira ko ibintebe canke kwiba n'ibindi n'ibindi bavyibagiriwemo.

Iyo hageze mu mwanya wo gutaha amasaha ya sasita z'umuhingamo abanyeshuri ni vyiza ko abigisha babaherekeza bakabajabutsa ibarabara, kuko mw'ibarabara haba hari imiduga ishobora kubagonga.

Burya kwigisha umwana umukino naho woba umwe nivyiza cane kuko arahigira utuntu nutundi kandi akahigira urutonde mubintu, nivyiza kw’umwana yigishwa umukino akwiye gukina.

Mwigisha wacu yaturungitse mu karuhuko k'iminota cumi n'itanu. Ariko yasize yanditse ivyigwa ku rubaho rwirabura, kugira ni twashika tuvuye mu karuhuko tubandanirizeko twiga.

Emwe kw'ishure iwacu ntihagoye gutora uhamenyeshwa nuko uriko urahaduga hari agasozi ukihagera hasi hari utwatsi turimwo uducafu ucubona ishure ryubatswe n'amatafari hirya yaho hari ibiti birebire

Ahantu abantu bakunze guca bakaharengana bahacisha amaguru canke haca imiduga biragoye cane yuko utwatsi tuhaguma ariko ikizakwereka ahantu hadaca abantu nuko ivyatsi biguma ari vyinshi.

Mu kayira kamanuka mu kibuga aho abanyeshure bakunze kwicara baruhutse canke bariko baraganira canke bariko barategura nk'ikibazo bahava bakora utwatsi twiza n'ibiti vyiza cane.

Abana bo mu mwaka w'icumi baje kwiga bategura ikibazo ca reta baza bambaye impunzu zisanzwe atari umwambaro w'ishuri kandi umwe wese ariyicarana

Hamwe mu majambo nkunda iyo turiko turaduza ibendera ry'igihugu turirimba n'indirimbo y'igihugu harimwo ayavuga ngo shinze icumu mu mashinga gabi ntahe y'ubugabo ku bugingo warapfunwe ntiwapfuye warahabishijwe ntiwahababuka.

Amashure ya ruguru n'amashure yo mu gisagara canke i Bujumbura ntaba ameze kumwe, kubera ko ruguru hari ivu ritukura umwana akubagana kenshi ataha yacafuye.

Kaminuza y'umuco ,uyu munsi yateguye inama ihuza abigisha bose bigisha kuri iryo shure ,yaba ibujumbura canke mu ntara, iyo nama yabereye mu ntara ya gitega.

Ishure rya kaminuza umwana wanje yigako harasukuye cane hari utwatsi dushashe hasi twiza harimwo n'amabendera ibihugu kandi amashure yabo yubatswe mu buryo bw'igorofa n'ibiti bitanga akayaga birahari.

Nara akunda kuzinduka cane amashure y'isumbuye kugira ngo banze afate akanya kanje asubiremo ivyo tubatwarize canke afate n'umwanya wo gusenga uyo munsi kugira ngo nze kwiga neza.

Ikibuga kininiya cane abanyeshure baruhukiramwo umwanya batariko bariga. Harimwo impene iriko irarondera utwo ifungura.

Isaha imwe n'inusu abavyeyi bose baba bashikanye abana babo kw'ishure babazana n'imiduga kugira ngo abana ntibashike barushe ngo bige nabi nabi.

Kw'ishuri iwacu batwubakiye ikibuga c'umupira w'amaguru ciza cane, hirya y'ico kibuga hari ibiti bitotahaye bisa n'icatsi kibisi.

Ahari ibiro vy'abayobozi b'ishure ryacu hama hakorewe isuku, impome zisize ibara ry'umuhondo nayo imiryango isize ibara ry'ubururu.

Mwishuure i wacu afise umwijima mwinshi cane turasabako reta iyodutunganiriza ikaduha amatara, kuko aho duherereye amatara atarahashika, kandi ari ntenerwa.

Umunyeshuri agetse mu mashure yisumbuye aba akeneye bikoresho bikomeye cane cane nk'isakoshi yo gushiramo ibindi bikoresho igomba kubikomeye kugira ngo ishobore gutwara n'ibitabo byinshi biremereye.

Kw'ishuri ryacu, twiga uburimyi n'ubworozi; uyu munsi badutwaye mu mirima, kugira baje gutwereka ibijanye no kurima no kwimbura; kuko benshi muri twebwe tutabizi, tuba twavukiye mu gisagara.

Ivumbi ryo muci ni ryinshi cane no ku biti bifise amashami urisangako ndetse no ku gihome c'ishuri ryacu haratumukiwe ivumbi kubera turi muci

Kw'ishure aho Matayo yiga hari ikibuga kinini bakiniramwo n'igiti kirekire gisagaraye hari n'ikirere ciganjemwo amabara y'ubururu na yera n'amashure meza yubatswe n'amatafari aturiye

Inyuma y'ishure ryacu hari biti bifise amababi manini bitanga umuyaga mwinshi; ishure na ryo rikaba bifise amabara hejuru yera hasi naho asa n'icatsi kibisi.

Kw' ishure ryisumbuye ryitiriwe umutima mweranda, Keza na Kamariza bazindutse gutegura ikibazo ca leta ,baza imbere y'abandi bakaba barasubiramwo mu kurindira ko bashika.

Utarashikira ishuri ryacu hari agashamba ucamwo karimwo ibiti bitotahaye n'udushurwe, ariko hasi birabonekako hakeneye isuku harimwo uducafu duto duto.

uyu munsi ku ishuri iwacu wari umunsi wa nyuma w'ibibazo, rero mu mwanya wa nyuma baciye baduha akanya turakina imikino itandukanye mu buryo bwo gusezerana kuko dushobora gusubira kubonana duteba.

Ishure ryiza mu bw'injiriro imiryango isize ibara ryirabura kandi hari ibiti bitanga umuyaga n'udutebe abavyeyi bicara ko barindiriye abana ngo babatahane amasaha iyo gutaha iyo ageze.

Iyo mwarimu akiri muto canke adafise imyaka myinshi abanyeshuri hari igihe bamukengera, canke iyo babonye ari mugufi naho baramukengera, ugasanga ntibamwubaha.

Ishuri ryacu n'ibyiza ryubatse mu buryo bw'igorofa kandi ryakomeye, higa abana bifise ababyeyi babo babashikana n'imiduga, babiri bonyene ni bo iwabo batagira imiduga na bo baranyaragasa bakazinduka bakahaza n'amaguru, bageze ku kibuga c'umupira w'amaboko na bo barashitse.

Ishure ryacu ryubatse neza hagati mu kibuga hari ibendera ry'igihugu c'uburundi riguma ihungabana hakikujwe n'ibiti bitanga akayaga nayo kabura we aratashe kuko ntameze neza.

Igihe cose uku musi wa gatanu urangiza indwi turi ko turiga dusiga dukubuye, kandi twateye n'amazi dukacisha n'agatambara, kubera ko ku wa mbere tudugaruke dusangasane.

Ikibuga gito kitarimwo utwatsi imbere hari ibiti birebire bifise amashami maremara y'urwatsi rubisi amashuri yubakishijwe amatafari ahiye amadirisha asize akabara k'ubururu abana hirya y'ibiti bambaye umwambaro w'ishuri hejuru wera hasi usa n'ubururu.

Ico nkundira ishure umwana wanje yiga ko s'inyubako nziza gusa chanke ubumenyi babaha n'ubwo navyo ari vyiza ariko ndanabakundira ko babigisha kwambara neza nk'abantu bazovamwo abantu bakomeye cane mu gihugu.

Utuzu twa si ugumye ningira akamaro cane ku mashure ni co gituma bisabwa yuko bikorerwa isuku, kandi inyinshi cane kugira ngo ihagire abahandurira ingwara.

Kw'ishure ryacu hasi hari intombe ritukura imiryango y'uruzitiro isize ibara ritukura n'amadirisha ariko utwuma dusize ibara ritukura akazuba kariko karaka hari hazirutse hakanye ariko ako kazuba karatse kagira kadufashe.

Mu mwaka wa gatatu, wa kane, n'u wa gatanu; twarigishijwe, ingene batera, amashurwe, ingene batera ibiharage, ibigori, n'ibindi n'ibindi; ivyo bikaba, vyarafashije, bamwe bamwe, bafashe inzira yo kurima.

Kwigisha abanyeshure inyabwonko ni ikintu ciza cane kubera ko bituma bagendera ku gihe tugezemwo. Nta kibagora naho baba bariko biga ibintu bisa n'ibihanitse.

Ucinjira mw' ishuri wacu ushikira ku rubaho ku irabura twandikira ko, urundi ruhome ruriko ikiranga minsi, ku ruhande rwabo hariho intebe twicara ko, ijyo shure ryubatse neza.

Kw'ishure ry'ingozi ishure ryisumbuye n ishure ryubatse mu buryo bwa kijaro mbere risize amabara menshi kandi agiye atandukanye muriyo harimo n'amabara y'igihugu.

Ishushi ryo mu bukeyi rifise uburaro abanyeshuri baho ntibaronwa aho banikire imuzu gutyo bagasanga, ariko banikira imuzu imbere y'uburaro bwabo, kandi ibiborohereza.

Abanyeshuri batubatosanga ari abantu bakunda kuja kuzuba, kandi kuzuba bahandurira ingwara kusuba imitwe irameneka gutyo ugasanga basuye mw'ishure ntibikunda kubika neza.

Ishure rishasha ryo mu kamesa ryisumbuye ryahawe ingabire z'amamatera abana bazoza bararara ko ivyo vyabahimbaye kuko vyari biki bagoye kuronka uko baryama.

Ibendera ry'igihugu c'uburundi ku mashure yose urisangaho kimwe mubiranga akaranga kw'uburundi no muco mwiza ni kuririmba indirimbo y'igihugu mu gitondo imbere yuko agira igikorwa na kimwe gikorwa.

ishure ryiza risa n'urushengero ryubatse mu buryo bwakizambere rikeretse rimwe hejuru ibicu bisa neza birera kandi bisa nubururu

Utumeza tugufitugufi turaruhisha abigisha canecane abigisha b'abafasoni kuko usanga ar'abantu bagwaye imigongo. Barasaba kuroswa imeza zinini zinini kandi zirezire ziborohereza.

Iyo hatewe amashurwe mu bibuga vy'ishure, usanga iyo atarakura biba bisa nkawo ari ishamba canke arumwanda. Ariko iyo bikuze biba vyiza cane kuko amashurwe atuma hasa neza.

Ibendera ry'igihugu cacu ibendera ryiza cane rigizwe n'amabara atandukanye. Muvyo twigishijwe tukiri mumashure mato twarigishijwe gukunda igihugu cacu kandi tukagikunda cane.

Hariho abanyeshuri bamwe bamwe iyo hageze gutaha, baca batangura kuganira utunu tudafashe, canecane abahungu n'abakobwa iyo bahuye, baca bashaka gutebana, kandi hageze umwanya wo gutaha.

Ibiti byinshi vyiza vyiza vyubatse iruhande y'utuzu twasugumwe dusakajwe n'amabati dusize irangi y'ubururu n'irangi yera imbere yaho hari ikibuga kirimwo utwatsi.

Abanyeshuri benshi bararya amafaranga y'ishure ,hanyuma iyo hageze kw'ishure ribirukana, bagaca barondera ahantu baja kwiyicarira, bagater' inkuru, bagatwenga bagasangira, kugira ngo amasaha yo gutaha agere batahe.

Kenshi mu manama y'abavyeyi ,abanyeshure n'abigisha usanga hari ho bamwe bamwe bariko barasamara, bamwe bariko bariganirira abandi basinziriye ,abandi bariko batera udukuru.

Ishure rininiya cane ryagutse rifise ikibuga kininiya gwose hari ibiti vyinshi bimwe bitobito n'ibindi binini binini, hubatse inzu isize irangi ryera kandi yubatswe n'amatafari ahiye.

Imyambaro ibiri itandukanye y'abanyeshure abahungu n'abakubwa bambaye neza barasubeze, kandi baritwije bambaye ibintu bimesuye neza, kandi bifise isuku.

Mu kwezi kwa ntwarane kw'ishure riri Bujumbura ahobita mu kamenge, imvura yaraguye ikubita impome zigize iryo shure, hakaba hariho igice kimwe camenetse.

Abasuma mu gisagara ca bujumbura bari monogoje ni bagitinya n'amashure kuja kuyibamwo baba bashakako ibi bitabo gusanga amadisha y'aramenaguritse, kandi ibice bice bugasanga vyarapfuyemo vyose, kuko ariho baca mukwiba.

Bimwe mu vyigwa vyanyoroheye mu mashuri mato mato ikirundi caza mu ya mbere wasanga ndiko nigisha abandi cane cane narakunda kubigisha gucagagura kuko naravyumva cane gusumba ibindi vyose

Aho hambere bubatse inzu zigeretse bagereka rimwe gusa ariko uyu munsi iterambere ryaraje basigaye bagereka inzu nk'incuro zirenga zitandatu canke umunani ugasanga harimwo ubuhinga bwinshi cane.

Amashure ashaje ari mu kibanza kitutaye amashure asise irangi ryera n'irangi ry'ubururu namashure asakaye kandi yubatse na matafari ahiye.

Amashur’ afise ibibuga binini binini vyagutse ,abanyeshuri benshi usanga bahakinira imipira y'amaguru kandi kubera ivumbi riba rihari benshi muri bo bataha impunzu zacafuye n'ibirato vyacafuye.

ikihe cose twaba tufise ikarashishi kw' ishure hama hari ubundi munezero tugira kuko vyatunezera gukura umwambaro w'ishure tukibona twambaye iyindi myambaro bisa neza kandi birahimbaye

twakuze twigishwa ko mwarimu yinjira inyuma ya bose agasohoka imbere ya bose ariko hari abanyeshuri abamwe bamwe badafise inderu baba bashaka guca imbere umwigisha ngo batahe akiri mw'ishure

hafi yaho abigisha bategurira ivyigwa hateye utwatsi twiza n'ibiti vyiza kandi biteye ikomwe iruhande yaho hari impene nsinzi uwararagiye mpene kw'ishure

Igihe cose duhejeje kwiga twama dufise urutonde rw’abazokora isuku mw'ishure, kandi mu gukora isuku vyasaba ko tuduze intebe kugira ngo n'akari hasi n'akari musi n'akinyegeje na ko tugakubure.

kubak’ishure rifis’ikibuga kininiya n'ivyiza, umunyeshuri wes, arahez’agakora ica gomba abatembera baratembera abicara bakicara ndetse n'abakina nabo bagakina bose bari mu mutekano.

Abanyeshuri barakunda gufatwa amasanamu benshi muri bo bavuga ngo ni utwo kugira ngo baze bibuke utwobahaciyemo kera ni vyiza, ariko niukuraba rimwe rimwe y'ubuko bidashobora gutuma bakora amakosa nwo gusoho akamwishure hatagere ze canke nibindi n'ibindi.

Ishure ryiza, ryubatswe mu buryo bwa kijambere. Risize amarangi y'ubururu, kandi amatafari yaryo arahiye. Imbere yaryo hari amashurwe, n'igiti gihagaze. Ni ishure risakaje amabati.

Si bose bagira amahirwe yo kuronka ingendeshwa, zibatura canke zibatahana bavuye kw'ishure. Ni co gituma Keza yavuze ko azokwiga cane kugira ngo abana biwe, azoronke ingendeshwa azoze arabatahana anabatondana kw'ishure.

Abanyeshuri bari mu mashure afise uburaro, iyo babahaye akanya ko kuruhuka, benshi usanga bariko bitembereza mu twatsi ishure ryateye. Hasa neza cane kandi hararuhura mu mutwe.

ishuri ryiza ryubatse mu buryo bwakija mbere haragenewe ikibanza co gukinira umukino w'umupira w'amaboko rinaco gituma abanyeshuri baho bama batsindira ibikombe byinshi kuko baronk umwanya ukwiye wo kwimenyereza

Umuvyeyi yamaze igihe atarungika umwana kwishure araheze akitegura akajana nawe kubisigura kugirango ivyigwa vyamucitse baze babimusubiriremwo ego ntibiba vyoroshe ariko hariho impamvu zumvikana abavyeyi basigura abigisha bagatahura.

Igihe cose mw'ishure ntihigera habura umwana yandika neza mwarimu araheza akamutora akimurira abandi ku kibaho kandi iyo umwaka urangiye mwarimu aramuha agashimwe ko kumunezereza.

Hariho amashure amwamwe atemerera abanyeshure b'ahandi kuza kuriryo shure nko kukagoroba kuhigira utwo baba batahejeje kwiga bakiri kw'ishure, ariko kw'ishure iwacu imiryango yama yuguruye kuri bose.

Ikirere ni ciza cane ntivyatugoye gusukura ishure ryacu, eka no mu kibuga n'aho twasize tuhakoze. Igihe cose dutashe turakora isuku kw'ishure kuko ari ku neza yacu.

Ishure ryiza rifise ikibuga cagutse kiremwo imisenyi imbere hari biti n'inyuma hari ibiti hari n'amashugwe ku mpande yubakishijwe amatafari ahiye kandi zisize irangi ryera.

Iyo hageze gutaha tuva kw' ishure, dutaha turirukanga kugirango dufungure kuko tuba dushonje kandi tunaruhuke. Ariko ntihigera habura abanyeshuri hageze gutaha baca biyerereza bakaraba iyo baca.

Umwubatsi w'ishure riri ingozi rigeretse rimwe yaryubatse mu buryo bwigitangaza muburyo bwa kijambere kandi yarihaye amarangi, amarangi atari make harimwo ayera ayatukura n'ayugwatsi rubisi.

Hari igihe utwatsi twiza turimo amashugwe tujamo n'ibindi vyatsi bigaragatza ishamba canke umwanda iyo tutabaye maso ngo tuze turakuramo ivyo bibi dusanga dufise ishamba ho kugira amashugwe.

Umu vyo twigishijwa ni ukwinjira mw'ishuri iwanje kudodora waheza agasigura icagucereje kushika rimwe n'abandi ikyemeye ugupfa kwinjira tutabanje gusaba uruhusha, kuko mwarimu yashitse atawnjirako kigitsi vyo mwemi rime.

Ishuri ryacu rifise ubutonde bwinshi cane, igihe cose dufise ibibazo tuzokora turaheza tukavyandika ahantu kugira ngo uwurenganye wese yame yibutswa itariki azokorerako ikibazo runaka.

Kw'ishuri wacu, ubu bimeze neta rwose dufise abakozi bakora amasuku iyo twatashe, kuko twasanze kubikora vyaraturuhisha ugasanga dushitse muhira twarushe rwose.

Kubw'ubukene bw'ibibanza, abanyeshure ntibakironka ibibuga, aho bokinira canke buririmbe indirimbo y'igihugu leta yarikwiye kuziiraduha ibibanza vyagutse, kugira ngo abari vyo bubakwamwo amashure.

Abarimu bigisha icigwa c'ibiharuro, barakunda kwambara amataburiya. Umwambaro wera ivyo kandi tubimenyereye ku baganga. Ariko kenshi usanga abigisha bigisha igiharuro canga icigwa c'ibiharuro na bo bazambaye.

Amashuri menshi mu bibuga baratera ibiti kugira ngo ham' akayaga kuko mw' ishuri ubwinshi bw'abanyeshur, buhora butuma hashuha, ivyo biti rero biraheza bigatuma habah'akayaga mu mashure.

Amashure yose ntiyubatse cokimwe . hariyayubatse n'impome zitaduga cane zidafuka hose haba hari ahagaragara ahaboneka kugira ngo ubwiza bw'iryoshure buboneke neza.

Ishuri ry'umutumba rya ryaramenaguritse ryarashaje cane abanyashure twahize twaravuze tutireka twiyegeranye dusubire turyubake neza, kandi turyubake mu buryo bwa kija mbere rigeretse kabiri.

Ibiti ni vyiza, ni kirumara ku gihugu cacu kuko ni gihugu kigira ubushuhe bwinshi iyo izuba ribaye ryinshi. Benshi baraheza bakugama musi y'igiti kuronderayo akayaga.

Kw'ishije umuhacu hari y'ubushengero imbere yuko twiga tumaza gusenga dukiragiza imana ni vyo tuzavuga vyose vnwo ndimwe mu batangisha impegezwa, kandi dagnezi rewe itagikoma ndabikunze.

Uyu musi ibintu bimeze neza kera kugihe cacu twaja kw'ishure tujanye utumwanyi nta masakoshi yari bwabeho ariko uyu musi abanyeshure batondana masakoshi.

Ku mashure hirya yubuzu bwasugumwe hakwiye kubaho n'ubwogero kugira ngo bamwe baza n'amaguru canke baza bapfuye kure bisuke kutuzi bahetse baje mu ishure batabangamiye bagenzi babo.

Inzu nziza yubatswe mu buryo bwa kera, isize amarangi yera, imbere yayo hari amashurwe. Hagati hari ikibuga kininiya cane, hirya hari igiti kiri hafi y'inzu nayo isize irangi ryera.

Mu mashure afise uburaro hategerezwa kuba hugaye neza kuko mu banyeshure hataburamwo abafise ivyiyumviro n'imigambi yo gutoroka bakaja mu vyabo. Iciza rero ni ukuhugara kugira ngo ntibashobore kugenda.

Iyo tugiye gutora Muco ku ishure ntitwemerewe ukwegera aho ibirasi bigiramo bibabiri twemerewe kwicara gusa kure tubaraberakure aho bari kugira ngo bahejeje bace babaturungikira tubatahane.

ibura ry'igitoro ryatumye abanyeshuri benshi basiba ku ishuri ni co gituma ishuri ryacu ryahisemo kurondera ingendeshwa kugira ngo twese tworohewe gutunda ku ishuri atawosivy

Iyo abanyeshuri batibwirije gukura ivyatsi vyuzuye mu kibuga abarezi barashobora kubikora bakabakebura kuko abana bo birengagiza utuntu n'utundi kandi tuba dukenewe.

kare kare mu gaturuturu twahura tuvyuka tukakora imbuga tugakora amasuku kuko ni ko twari twaregishijwe ariko ivyubu kare mu gitondo usanga ibarabara ryera atamuntu numwe ahari bose baryamye

Amashure y'i Bujumbura nasanze atandukanye cane n'amashure ya ruguru kuko amashure y'i Bujumbura usanga yubatse mu buryo bwiza cane kandi n'abanyeshure baho nabo nyene baba basa neza rwose eka ntiworaba!

Muntumbero yo kwitegurira neza ibibazo kugira ngo ntitwisange tubiteguye nabi, twama tugira urutonde rw'ingene tuzobikora n'iminsi tuzobikora kugira ngo na bamwe basamara, ntibazo sange bateguye icigwa uyo munsi kidakorwa.

mu masaha ya satatu z' igitondo abanyeshuri bose baba bari mu ishure agacerere mu kibuga kabari kose kandi n'abigisha nabo benshi baba bariko barategura ibyo baza kwigisha abandi baba bari mu mashure bariko barigisha.

Ucinjira mu kigo c'ishure ryacu wakigwa n'agacerere kenshi kuko abanyeshure baba bariko barakurikira neza umwigisha, kugira ngo ntihagiriye ikintu na kimwe kibacika muvyo aba ariko aravuga vyose.

Ishuri ryiza rigiretse rimwe. Imbere yaryo hari igiti. Hambavu yaryo hari amashurwe meza. Mu kibuga haragutse kandi ni hanini cane. Abanyeshuri bariko baratambuka, bamwe binjira abandi basohoka.

Gukoresha inyabwongo nivyoroshe kandi si abanyeshuri bose bashoka babimenya birasaba kwitonda ukavyigishwa kandi ukabibamwo cane kugira ngo ubimenyere.

Kwiga ivy'ubwubatsi ntivyoroshe na gatoya kuko rimwe na rimwe bisaba kurekura amagara yawe ukaduga hejuru kugira ngo wubake inzu zigeretse kenshi kabiri canke gatatu.

kazungu yamye afise umwete mwinshi mu kwiga ivyo gukora amatara n'amazi . Yamye ari incabwenge , s'ivyo yakuye kwishure gusa , yamye ari ibintu afise mu maboko yiwe no mu mutwe wiwe.

Abanyeshure bo muri kaminuza biragoye kubabwira ngo fata amasuka muharure kw'ibarabara câble muharure kw'rembo aho ishure ryanyu riri ariko hari ivyatsi vyinshi n'ubwo bimetse uko.

Mwishure ry'abaganga , bakora ivy'ubushakashatsi , bari mu mwimenyerezo bahawe na mwigisha , ubu bariko bakora babiri babiri , bambaye amataburiya yera , n'izindi mpuzu z'amabara atandukanya.

Ishure ryacu rirasukuye cane inkingi zayo zisize ibara ryera n'uzitiro bw'utwuma na twunyene turera uravye aho abanyeshuri baca nukuri hasa neza sinzi uto kwifuza kuhiga.

Utuzu twasugumwe two kw'ishuri iwacu dusa neza, dufise imiryango yera kandi igumako amagufuri, hasi harasukuye neza, inkingi ziri imbere yatwo zisize ibara ritukura.

Ni amashure make ushobora gusangamwo, akuma gatanga umuyaga gakoze mu buryo bwa kijambere. Kenshi abanyeshuri usanga bariko bipepeza ibipapuro, canke amakaye yabo. Gutyo ugasanga n'amakaye yarononekaye.

Matayo yiga kw'ishure ry'imyuga abana bose bigana bambara impuzu z'ubururu bariko barabigisha uko bokoresha ivyuma bishasha baraye bahawe nk'ingabire.

kagabo yamye ari umuhinga mu vyo gukora inyabwonko arayugurura yose akayikora ivyapfuye vyose akabikora neza mu buhinga yize yaba ubwo yize mw, ishure canka ubwo yirondereye

Umwete Kamariza, Kankindi na Keza bafise uzobashikana kure no mu mwanya w'akaruhuko barasohora igitabo bakaguma basoma kugira bagume biyungura ubwenge.

Amashure ageretse kabiri canke gatatu, si amashure yo kwigiramwo abana bakiri bato cane, kuko usanga harimwo abaguruguru badashobora kuja bararaba ingene baduga canke bamanuka.

mu gisagara ca bujumbura hasigaye hariho amashure meza ateye igomwe n'ukuri amashure usanga asize amabara yera gusa yera derere ugasanga n'isuku niryinshi cane

Abanyeshuri batatu bambaye imyambaro y'ishure irimwo amabara y'ubururu, ayatukura na yera n'ayandi atandukanye bariko bakora ibintu bize.

Ahantu bose hasitsi barakera haba hafise isuku cyinshi kuko uw ubona ubwitsa bwaho atakacafu na kame kahari abantu bose iyo bahinjiye bumva akanyamuneza kenshi.

Kenshi na kenshi ,abanyeshuri iyo babonye imvura igiye kugwa canke igombigwe, baca bayitamwo bagataha birukanga, ariko ubundi vyize n'uko abanyeshuri bokwicara bakarindira imvura igahita ,hama bagaheza bagataha.

Uretse ku ishure ryacu ryubatse neza rikaba rifise amadirisha n'imiryango vyirabura no hejuru y'uruhome hakaba hasize ibara ry'umuhondo ikindi ndahakundira nuko ugishika ushikira mu muryango wa kigwamwo gaheza ukabaza ibindi byose wifuza kumenya ariko bakwakiriye ubwa mbere na mbere.

Kabura yambaye impuzu z'ubururu ari kumwe na bagenzi be bariko biga ivyo guca amabarabara uno munsi umwigisha wabo yambaye impuzu zera n'izirabura aho bazobimenyera bazosubira ku mutumbi wabo bace amabarabara.

Mu kamenge ahagenewe kwigira ururimi rw'icongereza har'ibitabo vyinshi ry'urwo rurimi ni gake uzohasanga abantu bakuze kenshi hakunze kuba hari urwaruka kuko arirwo rufise umwanya.

Umwigisha wacu ari isuku kuko hejuru y'impunzu aba yaje yambaye, ararenzako itaburiya kugirango ntacafure. Kandi atwigisha ibijanye n'ubushakashatsi. Arakora ibishoboka vyose ngo dutahure.

Umwuga wo guteka canke gukinjika n'umwuga uteye imbere cane ariko kuri bamwe umengo uragayitse abantu baba bakwiye gutegwa intege kuko bariko biga ibintu vyiza gose.

Iwacu nitwe dufise ishure aho abana mu buzu bwa sugumwe bahasanga n'aho gukarabira ni vyiza y'uko haba ahantu ho gukarabira igihe abantu bavuye mu kazu kasugumwe

Iyo winjiye kubaza ahagenewe kubariza ibibazo vyose ku banyeshure ,kw' ishure birasaba yuko uraba neza ko atawundi munyeshuri arimwo indani ,kuko badashobora kukwemerera ko mwinjira muri babiri canke barenga.

Kaminuza y'uburundi yubatswe mu buryo bw'i gorofa igeretse gatatu, inyuma yayo hari amashurwe meza n'ibiti birebire bifise ibara ry'icatsi kibisi.

Hatungimana yambaye ikoti ry'ubururu harera imana yambaye iritukura na yo keza yambaye iryirabura bose bambaye amarori bariko biga umwuga wo kubaza bagira bati natwe abakobwa turashoboye.

Kera igihugu cacu kikiri mu bukoloni, abana b'abanyamahanga ntibigana n'abarundi. Ariko uy'umunsi vyarahindutse, abarundi barigana n'abanyamahanga, mbere bakaba bafise n'ubwenge kubarusha.

Ishuri ryose ryiraba ryisumbuye canke ritorido ribo rifise ikibanza cagenewe kubikamwo ibitabo mu mashuri yisumbuye canke muri za kaminuza haba hari n'umuntu ahacungera aho hantu azaraha umwunwe mu bana igitabu.

Umwuganizi w'ikiganga ndawukunda cane nawize ndawukunda, naho harimwo uburuhe bwinshi ndawukunda nk'ubu ni jewe narishikiriwe kurara e zamu, ariko umunezero ndabikorana ni wose, kuko mba nziko ndi ko ndafasha igihugu.

kw,ishure iwacu barategekanije ibiro hama harimwo umuntu yishura ibibazo abanyeshure bafise, haba imbere yo kwiyandikisha canke usanzwe wiga ngaho; umuryango wama huguruye hejuru wanditse n'ivyandiko vy'ibara ryirabura, uturongo tumanuka ku muryango natwo turera.

Kabura yambaye impuzu z'ubururu hamwe n'inkofero itukura yize umwuga wo kubaza kandi bigenda neza kuko araronka amafaranga akibeshaho we n'umuryango wiwe.

Amazu ashika kuri atatu asa, afise amabara y'icatsi kibisi, akikujwe n'amashugwe n'ibiti bitanga akayaga, ndetse asakajwe amabati atukura.

Kw'ishuri iwacu twazindutse twinonora imitsi mu twatsi twiza dushashe neza nko mu biti birebire bifise amashami maremare kandi bisa n'urwatsi rubisi mw'ibarabara hariko harengana imiduga myishi iyera n'iyirabura ndetse n'abantu bari mw'ibarabara barengana.

Ingabire yo gucapa n'ingabire nziza gose kandi bamwe bamwe vyabahindukiyemwo umwuga ubabeshejeho. Ni kintu ciza co gutera intege umwana wese yifuza kuciga canke kugikora.

Mu mashube makijane ushaw gusanga mu kibuga hari urwatsi twiza uko bisaba akazi kenshi bisaba kutwitwarareka bisaba kupfomera bisaba kuza urakuramwo ivyononekaye ivyo rero bikaba bibonwa hake.

Biroroshe cane gukurikira umwigisha iyo ariko arabigisha kandi mubona ari umuntu abakuriye. Kenshi mu bihora bigora abanyeshure bo muri kaminuza, ukwumviriza umwigisha asa n'uwo bangana.

Iyo ubonye mw'ishuri umunyeshuri aciye ubwenge ku kuruta, n'ivyiza gutinyuka ukamwegera, ukamusaba kukwigisha. Mu kirundi baca umugani ngo: "umukwe w'isoni arazipfana."

Abarundi barayamaze ngo ubugirigiri bugira babiri iyo babiri bahuje ivyumviro kandi bumvikanye barakora ibintu bikomeye cane nico gituma ari vyiza kugira umuntu mufashanya ibintu bimwe bimwe.

Amashure menshi yarahagaritse yuko abanyeshuri b'abakobwa batsiba imishatsi, kuko biri mu bituma abanyeshuri bacikwa canke ntibakurikirane neza ivyo mwigisha ariko arigisha, usanga bariko bikora mu mishatsi.

Iyo mwarimu yigishije ukabawumva utaravyumva neza ntuheza ngo wishinge abandi bari mu nkuru, wewe uja ku ruhande ugasubiramwo neza ivyo mwarimu yigishije kugira ngo uvyumve.

Iyo mwarimu ariko arigisha, cane cane akaba ari umunyamahanga abanyeshuri baba bashaka kumwumviriza iyavuze ikirundi ngo babe baratwenga kuko aba akivuga nabi.

Sinarinzi ko hari umwuga wo gukora ibirato kandi hariho amashure avyigisha n'ikintu ciza cane umuntu wese w'ugwaruka cane cane abo bakiri bato bakwiye kumenya kugira ngo bagure amahigwe yo kubaho.

Kazungu arakunda gukora ibikorwa vy'amaboko cane cane ibintu bisaba ivyuma vyo gukora amatara canke ivyo gukora amazi. Ni ubuhinga bwiwe yize kandi abikora neza cane.

Ivyuma vyinshi bitandukanye vyo gukora amazi no gukora amatara. Ivyo vyuma biba ari vyuma bigoye gukoresha ; kuko utabizi atavyo womenya . Bisaba ko uba ubizi kugira ngo umenye ico bikora.

Mu mwaka wa nyuma w'amashure harakunze kubaho ibihe vyo kwereka abigisha y'uko by'ukuri mwatahuye ibyo mwize bagushira imbere y'abigisha ugasigura icigwa n'imbere y'abanyeshure.

Abavuzi b'ibikoko baje kuvura inka, basanze inka zimwe zimwe zisekana, babanza kuziboha kugirango ntizibatere imigere canke ngo zibaseke.

igihe cose abanyeshuri bariko bariga, ntihigera habura umunyeshuri umwe abari muvyiwe. aguma asamara canke akorakora utuntu n'utundi, kubera aba yarambiwe. kenshi uwo munyeshuri usanga no mw’ ishuri adatahura.

Gahimbare yize ivyigwa vy'ubwenge. Bakoresha ivyuma vy'ubuhinga kandi yamye aciye ubwenge. Ariko yigisha abandi bana, abanyeshuri benshi bakiri bato, abigisha ivyo wewe asanzwe azi.

Umwuga wo gucapa ni mwiza, ariko birigwa, har' ibihe umuntu afata vyo kubinonosora akabigerageza akavyiga agakuza ico kintu muriwe imbere yuko abigira umwuga

Muri kaminuza kandi nziza cane, usanga abigisha bahigisha batandukanye n'abigisha batwigisha mu mashure matomato, kuko aba bigisha usanga bambaye neza cane kandi banasobetse.

Kenshi iyo mwarimu yafatiriwe agasiba arakunze gutanga udukorwa twatundi bisaba k'uja imbere y'abanyeshuri ugasigura ivyo umwarimu yigishije ukanabivuga neza kumurusha.

Abanyeshure batatu bariko ubigira kunyabwonko baraciye akenge kuko inyabwonko zazanye ubwenge bwinshi uyumusi babiri barahagaze uwundi umwe aricaye.

Kw'ishure ry'ubuvuzi ryi Ngozi barakunda gutumira abaganga benshi bapfuye Bujumbura kugira ngo batwigishe ku mugero wa sida ,kandi bakunda gutubwira ngo umugwayi wa sida ni umuntu nk'abandi.

Ishure rishasha ryo mu Minago, rirateye imbere cane. Umunyeshuri wese, abafise inyabwonko yiwe, hanyuma agaheze agakurikira umwigisha, araba mu nyabwonko yiwe. Ni ibintu vyiza cane, ni iterambere ryiza gose.

Iyo mwarimu atari mw'ishure, abanyeshure bose bakora ivyo bigombeye, bamwe bakicara baraba imbere abandi bicara baraba inyuma bafise uruyogoyogo rwinshi, ariko iyo mwigisha agarutse haca haba agacerere.

kwiga ivy'ubwubatsi birahambaye cyane kuko usanga ukenewe mu ntara nyinshi kandi zitandukanye ico gituma kyeza namubwiye ko ategerezwa kuvyiga n'ahari umukobwa

Igikorwa c'ubuvuzi s'igikorwa coroshe kuko bisaba k'ugikora ugikunze nay'ahandi wobivamwo, ntibiba vyoroshe kuba ufise ubuzima bw'umuntu mu maboko yawe, utegerezwa kwitwararika neza uburyo umuvura.

Tumenyereye abarimu boikiganga ari bubambara amataburiya, ariko mwarimu wacu w'ibiharuro arakunda kwambara i taburiya cane iyo, ariko arigisha umuravye umengo n'umuganga.

Abafundi bingendeshwa barakunda akazi ntibagira isoni canke ngo batinye kuryama hasi ngo bakoresha ingendeshwa yabo akazi kabo kagende neze cane barakunda akazi kandi nabakozi.

Ishure ryubatse mu buryo bwa kijambere riri mu ntara ya Karuhusi, abantu benshi barakunda kuza kuriraba bakarisamarira kuko rifise ivyankenegwa vyose kandi ryubatse mu buryo butangaje cane.

Abigisha bigisha ivyo guteka, barigisha abanyeshure n'ingene bakwiye gutanga ibinyobwa bariko barazimana abantu. Barabigisha ingene babitwara mu minwe n'ingene bigenda bifise isuku kugira ngo nti bihave bigwaza ababifata.

Ishuri ryacu ryarateye imbere twigishwa n'abanyamahanga kandi mu bo twigana nyene naho harimwo abanyamahanga benshi, ni ibintu vbyiza cane kubera ko bishira ubumwe mu bihugu bindi n'igihugu cacu c'Uburundi.

Iturimishuro dutegerezwa gutegera ivyo umwezi ishatuuwigirisha eriko migibura ininarime gusamara kubwo kurambiko bwa ni ubwo biri uko tuguma tumene.

Abanyeshuri batatu, bize ivy'ubuhinga, bambaye umwambaro w'ishure, indani mu mwambaro bashizemwo amashati yera, bariko barakorera kuvyuma vyabo, umwe ariko arakora, uwundi ariko aramuraba, uwundi inyuma afise ibindi ariko araraba.

Belahino na minani barakundana cane kuva mu buto bwabo hageze n'ivyirwa wasanga bari kumwe ahantu wose baba bari kumwe ni bujumbura barajanye, kandi n' ukubana barabana.

Ivyo, ubu nisawa twarigisicunyamoho n'ubwoitamenyeko ubawumvu ningurabizi, ariko petro oagaruka ku birabo ukayubeka iyo bija n'iyo bipa.

Kwiga umwuga wo guteka ikintu ciza benshi badakunze kwiga, kuko babona mengo ivyo bigamuhira bibabikwiye, ariko, kandi kwiga umwuga wo guteka bishora kugutungisha aho ugeze hose, kuko bidasaza.

Nje gutangura kaminuza, naciye ndonka n'akazi niyumvira uburyo nobiheba kwiga, ariko sanga sinobiheba, naciye mpitamwo kwiga mw'ijoro kuko nasanze kw'ishure iwacu hariyo abigisha bakora mw'ijoro.

Abanyeshure bariko biga ivvy'ubwubatsi kw'ishure riri ikarusi ntibigera bigira kumajambo gusa; baraheza bakaza ivyobize bakabishira mungiro bakabikora n'amaboko yabo.

abanyeshuri iyo bakoreye mu bumwe, bakigishanya ntawuheza ngo abe ikicujuju muri bo. Bose badugira hamwe, kandi bakagira ubwenge, atanumwe asigaye inyuma y'abandi. Gutyo, bakamenya bose.

Kaminuza yitiriwe Umuco yubatswe mu buryo bwa kica mbere mu munyeshuri wo wese afise intebe yiwe kandi afise naho yandikira hiwiwe nta wicarana n'uwundi kandi nta ugora uwundi iyo hagetse kwandika.

Imyaka yose kw'isomero, ntihigera habura umukobwa mwiza, abahungu bose basamarira. Bakamutangarira, bakamuterako inkuru, kubera ubwitonzi, n'ubwiza bwinshi yaba afise.

Umwuga wo kushona n'umwuga mwiza cane mama yarawukoze kandi ntiyigeze ahomba, kandi igihe cose twararonka ico dufungura nico twambara, cane cane yuko azi nogushona nizabana yacadushonera.

Amashure akuma gatanga umuyaga aratandukanye cane namashure katarimwo, kuko usanga bamwe bamwe bariko bipepeza ibipapuro canke amakaye. Amakaye agaca yononekara.

Abanyeshuri batatu bariko bariga bambaye umwambaro w'ishure usa n'ubururu, bambayemwo n'amashati indani, umwe yambaye iyera derere uwundi yambaye iyitukura, babiri baregeranye uwundi umwe abahaye umugongo.

Birahimbaye cane kubona umunyeshure wigishije asigaye azi gukora ivyo wamwigishije mbere akanakora kurusha uko wabimweretse n'ibintu vyiza gose kandi n'ikintu kinezera abigisha.

umukino w'umupira w'amaboko wakinwe n'abanyeshure imigwi ibiri itandukanye umugwi umwe wari wambaye umwambaro wera wundi wambaye umwambaro utukura uwambaye umwambaro wera ni wo watsinze

kwishuri ry'imakamba ry'uburaro twama turonka bashitsi kenshi kandi iyo abo bashitsi iyo baje twaragerageza tugafata agasanamu kazohora kabatwibutsa igihe twoba tubakumbuye bidakunda ko twobaraba